Jam kon ba’ante hon kon dum wa'oto, ɗum dilla daga nokkure yake nokkure wala inji ɗum lanya lanya ɗum lanyate.